Okutekula oondjuhwa shimwe shomiinyangadhalwa mbyono hayi vulu okweetela omuntu iiyemo. Oondjuhwa ohadhi vulu okulandithwa dhina omwenyo nenge dha dhipagwa nale. Okutekula oondjuhwa ohaku gandja oompito wo dhiilonga kwaamboka yena ontseyo mwaashika ano yena ontseyo ngele tashiya koku tekula oondjuhwa.

Momuthigululwakalo gwetu gwAawambo omuna iikulya yomaludhi ga yoolokathana mono mwa kwatelwa oshimbombo shomahangu, omboga nenge ekaka, omakunde nayilwe. Omuwambo okuna eitaalo kutya uuna omuntu tayi molweendo nena okuna okulya oshimbombo shomahangu nekaka molwaashoka oya talika ko kutya oyina elago.

Oshikondo shuunamapya nuunimuna shimwe shomiikondo mbyono hayi dhana onkandangala mokuhumitha eliko lyoshilongo shetu komeho. Moshikondo shino omwakwatelwa iimuna ngaashi oongombe ndhono hadhi gandja onyama ndjono hayi vulu okulandithwa meni nopondje yoshilongo. Oongombe ohadhi gandja wo omahini ngono haga liwa nokunuwa kaantu nohaga kwathele wo okukaleka po uundjolowele waantu.

Moshitunda shetu otuna mo iikunino yiikwamboga niiyimati. Iikwamboga niiyimati mbino uuna yaadha okulikolwa, ohayi vulu okulandithwa meni lyoshilongo kondando yili pevi lela, nenge yitumwe kondje yoshilongo, shono tashi humitha komeho eliko lyoshilongo. Aantu mboka yena uunongo wokulonga niikwamboga niiyimati, ohaya kutwa opo yalonge miikunino mbika, nomwaalu gwaamboka yaana iilongo ohagu shunithwa pevi, okupitila mwaashika.

Omvula kayina ashike uuwanawa, oyina uuwinayi wo. Uuna omvula ya loka unene evi etali kunwa, ohashi eta opo omeya ga kungulule po iikunomwa yaanafaalama. Shika ohashi eta opo aanafaalama kaaya likole sha gwana, kwaashoka yali ya tegamena.

Otu na iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana moNamibia ngaashi oonduli, oondjamba, ooholongo nosho tuu mbyono hayi a dhika momahala ga gamenwa. Onduli oshinamwenyo oshile kiinamwenyo ayihe shuule woometa tadhi I hilile puhamano. Oshinamwenyo shino osha pumbwa owala ethimbo lyominute omilongo ndatu nenge oowili mbali ngele odhindji oku Kotha nolundji ohashi kotha ngaaka sha thikama.

Oohi odha simana molwashoka ohadhi tupe shono hatu ithana omega 3 ndjoka hayi kwathele oku shunitha peni uupyakadhi woku kwatwa kuuvu womutima. Okulya oohi dha gwana ohaku kwathele oku kaleka omeho ga kale ge na uundjolowele noku kaleka omasipa ge na uukolele.

Uuhilili owo wumwe wo miikulya mbyono hayi gandja uundjolowele komalutu getu. Ohawu tu pe ovitamine d, oshowo okukaleka omutima guli muundjolowele. Kakele kwaashino, okwa dhidhilikwa wo kutya uuna to kwatelemo uuhilili miikulya mbyono ho li esiku kehe, oto vulu okushunitha pevi uupyakadhi wokukwatwa kokankela, enene ndjono yo komagundji.

Okutekula oohi ihaku kandula po owala ondjala maakwashigwana, ashike ohaku kandula po wo oluhepo ndono lu li talu dhana onkandangala moshilongo shetu. Uuna oohi ndhino dha tekulwa e tadhi koko nawa ohadhi vulu okulandithwa po nomukalo nguka otashi humitha eliko lyoshilongo komeho.

Iilonga yomomapya monena oya ningwa iipu, molwaashoka opwa ndulukwa omashina nenge omambakumbaku goku helela. Aantu otaya longowe taya zi omaziguze ngele tashiya koku helela iikunwa yawo.